Luno lwali lwaniko olwa kaamulali nga balwanise ku kadeeya ng'akadeeya kali ttaka ku ttaka.

Kano kaali katale nga kaleegeddwako engoye, ensawo z'oyinza okuyita ebikapu ne leesu ezisinga obungi. Kyokka mu zo mwalimu leesu ez'ebitengi ng'eri weetooloddwa ebiyumba ebikomereddwako.

Ono yali asitudde omuzinga gw'enjuki ng'ayambadde ebisabikibwa mu ngalo, ng'asitudde omuzinga gw'enjuki ogubeeramu omubisi. Wansi waaliyo obusirikitu bw'oyinza okuyita obwana bwe bwe bwe bw'enjuki.

Abaana bano baali mu kisaawe nga bayimiridde n'omutendesi waabwe ng'era balaga nti beeteekerateekera okugenda okusamba omupiira. Mu kisaawe mwe baali bayimiridde mwalimu omuddo ogwa kiragala n'olukoloboze olweru.

Lino lyali lyato luvookwaya nga ligobye ku mwalo, omwalo luvookwaya nga liyimiridde.

Wano waliwo ensozi ezeetoolodde ennyanja kyokka waggulu ku nsozi waliyo amayumba ageetoolodde emiti era waggulu emabbali w'emiti kuliko omufene emifene n'emiti emirala; waliwo n'ekibira ekikutte emabbali waakyo. Ensozi eraga nti zibuutikiddwa kalenge.

Eno yali nnimiro ey'emboga nga zirimiddwa mu mule mu mutendera ogw'omulembe ennyo nnyini ddala, nga zisimbiddwa mu layini mu nnyiriri.

Wano twali tuli ku nnyanja nga nno waliwo amaato nga waliwo n'abasajja basatu wa ababiri nga bayimiridde omulala ng'ali wansi ayina by'atereeza, kyokka amaato agamu gaali gali ku lubalama nga gagenda kugoba nga amala eddala lyali lijja ku lubalama nno wakati nga mu nnyanja mwalimu omuddo omuddo mm waggulu nga walengerwayo ebire.

Embogo eri mu lusaalu. Mu lusaalu mwe yali nga era kiraga nti ebadde eva mu kwebaka mu ttosi. Kyokka waggulu waayo waliyo akanyonyi kagirimiriddeko waggulu. Yalina amayembe nga geewese, ng'erina ennyindo wamma ggwe ng'essa bulungi. Erina amatu n'amaaso nga w'ogiraba, eyimiridde eyina by'etunuulidde mu lusaalu.

Kano kaali katale kati emite nga katereddwamu emitedera egya egy'ebibala omuli emiyembe, emiyembe, emicungwa, emicungwa, bbiriŋŋanya, bbiriŋŋanya n'ebijanjaalo n'obutungulu n'obutungulu nga biteekeddwa mu mitendera egy'enjawulo.

Lino ggana lya nte nga liri mu kisinde lya lyako nga zitambula ng'omulaalo azivaako emabega ng'azigoba.